Atiglinyiwo le gbe ɖum. Anyigba gbadza gã didi legbe. Atiwo le edzi, eɖewo aŋgba mele eta o, eɖewo aŋgbawo le eta. Eŋu ɖeka tɔ ɖe atiglinyiawo ƒe megbe dome.

Seƒoƒo le xɔame, akufia zikpui lee. Akufia zikpuiamea, sumliwo le akufia zikpuiame ye ekplɔ̃ le titina mena akufia zikpuia.

Kɔƒe asrafowo ame atɔ̃, ɖeka mlɔ anyi eye nɔvia le egbɔ kpɔm. Wodo awu, wotsɔ nuwo tsɔ ŋkume, woƒe megbe dome, gbewo li, xɔ gã ɖeka le akpa dzi na wo.

Eŋu vovovowo le teƒe sia eɖewo le ke kum. Eɖewo tɔ ɖe anyi. Eɖewo ƒe amadede le dzee. Eɖewo le abe gbeɖiɖi. Exɔwo le teƒe ma.

Tɔdziŋu suesuewo le tɔadzi, exɔ gã ɖeka lɔbɔɔ le eƒe ɖu si me. Eto kɔkɔ aɖe le eƒe axadza me. Le to kɔkɔa ƒe axadzame xɔ gãwo li, etsi le titina me na wo.

Ŋutsu lolo aɖe nɔ anyi ɖe esɔ dzi. Esɔ tsitre ɖe anyi ŋutsua nɔ anyi ɖe dzi eye eƒe megbe ŋutsua ƒe megbe dome la egbe li ŋutu eye esɔ ƒe megbe dome le eƒe ɖusikpadzia egbe li kple ekpewo.

Kpovitɔwo sɔgbɔ ɖe afi sia ale gbegbe eye wonɔ amehawo dzi kpɔm ke boŋ wonɔ amewo ƒe dedienɔnɔ dzi kpɔm le afi sia elabena amewo hã wo sɔ gbɔ ale gbegbe. Ke boŋ teƒea katã la, atiwo hã wole afi sia, ati gãgãgãwo kpakple sueawo siaa le afi sia.

habɔbɔ nyɔnuwo kple ŋutsuwo eɖewo dó avɔ ɖeka ƒomevi bubuawo haã wodó avɔ ɖeka ƒomevi eɖewo wodó dzi kple anyi eye nyɔnuawo wodó awu yibɔwo ɖe dzime woɖe ta ɖi ye wóƒe ɖawo le legbelgbe wóle ɣe ɖum

Eŋu aɖe kpɔ afɔku, amewo le eŋua ƒe megbedome. Eŋua ƒe ŋkume katã kaka eye edzotsilawo tɔ woƒe ŋu ɖe teƒe ma. Dzotsila eve zɔ gbɔna. Ame kpɔtɔeawo le ŋua ƒe megbedome. Atiwo le teƒea.

Ŋutsuwo ƒo ƒu le ŋu ƒom. Ɖeka le afɔkpo. Ɖeka hã le ɖoŋɖoŋua ƒom. Woƒe megbe domea, xɔ lɛgbɛɛ aɖe le abe sukuxɔ ene. Woƒe ɖusi kpa dzia le megbedome hã, xɔ legbeɛ ɖeka hã ga le. Atiwo le fi ma.

Exɔ aɖewo mu kɔ ɖi. Ame aɖewo do awu dze wo kple awu yibɔ. Wole teƒea kakam. Ame aɖewo do awu yibɔ le tsitre ɖi. Katapila ɖeka ƒe alɔdze va exɔma va gbɔ.

Ŋutsuwo kple nyɔnuwo le ƒuƒoƒo le me. Ŋutsu eve le megbe dome ale be nyɔnuwo tsɔ etre ɖe asi. Wobla ta, wodo awu dzẽ, awu ɣi kple awu legbe yibɔ.

Aƒenɔ le asitsa eye avɔ si tsa wole eɖo avɔwo za, dzɔ̃awo le eme, yibɔwo le eme, ʋewo le eme, eya ŋutɔ mlɔ avɔwo dzi eye wotsɔ eye alɔ ɖeka miabɔ ɖo ali eye wotsɔ ɖusibɔ ɖo ali eye wole nu kom.

Nyɔnuwo le ƒuƒoƒo me, eɖewo kɔ vi kpa, eɖewo ɖɔ kuku, eɖewo tsɔ bagi ɖe ta eye atiwo le woƒe megbe dome.

Gbadagbawo alo dukɔ ƒe asrafowo, wole abe ame atɔ̃, yevu ɖeka le wo dome, ɖeka ɖɔ kuku, woƒe ŋuwo tɔ ɖe woƒe megbe dome, wo le ŋua ƒe megbe domea, atiwo li.

edu gã ɖeka le teƒa eye eƒe emɔwo dzi dzɔ tralaa exɔ kɔkɔ abe adē lɛ dua mɛ eʋuwo wó nɔ anyi wó tɔɖe axame nɛ ne ekpɔ eƒe mia kpadzia atiwo le fima

Yevuwo le ŋu ƒom. Ɖeviwo le wo dome. Woƒe ƒuƒoƒoa wa wole vovovo, eɖewo le ɖusi kpa dzi, kple mia kpa dzi. Woƒe awu dodo wo le, wode amaa vovovo dzɛ kple yibɔwo.

Nyɔnuwo kple ŋutsuwo le ƒuƒoƒe le sɔleme, wonɔ anyi ɖe zikpuiwo dzi, zikpui ɖewo le dzɛ, zikpui ɖewo le ʋe zikpuia ɖewo do ama bubu, woƒe avɔwo da ama vovovowo.

Etsi le mɔdodoa dzi, eŋuwo le mɔdodoa dzi, amewo ƒe awu dodo kple nuwo kaka ɖe anyigbawo, amewo..ɖewo zɔ yina ŋgɔgbe dome, exɔ aɖewo le mɔa ƒe akpa dzi kple eve siaa.

Yevu kple ame yibɔwo ao sɔgbɔ le mɔa dodoa dzi. Woƒe megbe do me exɔ gã legbe aɖe le. Ŋutsuwo kple nyɔnuwo kata tsaka.

Ame tikpakpe eve le tsitre ɖeka do awu dzeŋ ɖiɔ kuku dzeŋ dzi kple anyi eƒe ɖu nuɖusi kpadzi atikutsetse wo li eƒe ahadza mea eee emia kpadzi la ahawo li ne ekpɔ dzifoa exɔ yike me wolea kaɖi tiwo li abe woame ene.

Ŋutsu etɔ̃ wotsɔ xɔtugbawo ɖe ta. Wodo, megbetɔ do awu yibɔ, ŋgɔgbetɔ do awu dzɛ̃ ɖe egɔme. Wole ati dzi zɔm le atrakpui líam.

Etsi xa ɖe anyigba le aƒeawo ƒe ŋkume. Ekplɔ le eƒea ƒe ŋku me. Ne edzo le eƒe gbãtɔ yi ɖe evelia mea, nyɔnua ɖe le tsire ɖe aƒea, exɔa gɔme. Moto tɔ ɖe do moto yina ɖe ŋgɔgbe do me eye wolɔ eke ɖe hãa kɔ ɖe emia kpa dzi.

Dukɔ ƒe asrafowo wole ame atɔ̃. Wotɔ dzo woƒe ŋu. Eƒe ŋu ƒe megbea exɔ gã ɖeka li. Eƒe axa dzia ma tea…

Dukɔ ƒe asrafowo. Ame abe ame blatɔ̃ wonɔ tsitre wole aseye tsom. Eɖewo do awu ʋi. flaga yi wotsɔ ɖe asia eda ma.

Kpovitɔ aɖe nɔ anyi ɖe zikpui m, evelia le egbɔ kpɔm abe dɔ dam nɛ wòle nene, exɔ yike me wolea, agbalɣwo kple atikewo le teƒe ma, woƒe zikpuiwo le yibɔɔ.

Amewo sɔgbɔ, woakpa gãtɔwo le kposɔwo dzi, eɖewo do awu dzɛ eɖewo do awu yibɔ, kposɔawo le efli me, lia eto yina e.

Tomates yike wodena gagba mea, wole ɖoɖonu le kplɔ dzi, gagbawo le woƒe axadza me, miniki woɖo ɖe ɖoɖonu, kple enuɖamiwo kple asiklɔdzalewo, tsiledzalewo.

Nyɔnuvi etɔ̃. Ɖeka le tsitre, ɖeka le du ƒum, ɖeka nɔ anyi ɖe nuwɔametɔwo ƒe gasɔ me. Wo ɖe eve. Eyi ke nɔ anyi ɖe gasɔ mea do awu atalɛgbɛ kple awu abɔlɛgbɛ. Eyi ke le du dzia, ewɔ ɖa ɖe ta yibɔɔ. Eye woƒe megbedomea, atiwo le. Eƒe axadzi kemɛa mea eto gãã aɖe li.

Ɖeviwo zɔ gbɔna. wo fofowo kɔ ame ɖe asi abe afɔku ŋu kpɔ ene. Woƒe megbe domea exɔ aɖewo li, woƒe axa dzi exɔ aɖe hã li. Gudugba gã aɖe le teƒe ma.

Ŋutsua le ŋu ƒom eye nyɔnua le axadame tsɔ avɔ ɖama ɖeka da ɖe titina. Ŋutsua kɔ avɔ yibƒ kɔ bla ta, nyɔnua tsɔ avɔ yike wokɔ bla ali dzi la kɔ bla ta.